Buɣim n di lora nima ka palli maa zuɣu binshaɣu zaya ka nyɛ zaɣa ʒee ka gabi zaɣa piɛlla piɛla ka loori piɛllia be palli maa zuɣu ka gabi zaɣa ʒee ka tihi kongili ba.